Idan aka ce babu. Babu, ya na nufin abubuwa daban-daban. Kuma mutane suna ganin abubuwa, ma'anan babu ta fanni daban-daban. Yadda zan ga ma'anan babu wani zai ganshi ta wani fannin daban. Ba irin wanda ni zan gani ba. Amma ta ɓangare idan aka ce babu ana nufin rashi. Ana nufin, gaza biya ma kai buƙata. Misali; Mutum ne ya na so yayi abu, ko ya na so ya sayi kayan abinci, amma kuma ba shi da dama, ba shi da kuɗi da zai siya wannan abun. To da wannan zamu iya kiran shi babu. Babu, wani yanayi ne da mutum ya ke shiga, wanda idan bai yi haƙuri da kanshi ba. Ko kuma ace idan mutum bai yi haƙuri da yanayin da ya shiga ba, zai iya jefa mutum, a wani yanayi na masifa. A ha, a irin haka ne sai ku ga wasu sun shiga shaye-shaye ko kuma sun fara sata, ko kuma mutum ya fara ɗauke-ɗauke. Idan ma haka bai kasance ba idan mutum ya shiga babu, zai iya sa mutum ya shiga damuwa wanda idan mutum ya na cikin damuwan nan, sai kuma an zo an shiga wani yanayi wanda ya ke buƙatan mutum ya ga likita ya karɓa magun-guna. Babu wani yanayi ne da ya ke jefa mutum a cikin masifa. Wani yanayi ne marar daɗi wanda ƙiri-ƙiri mutum ya na ji kuma ya na gani amma abubuwa sai su gagare shi. Wani lokaci babu yakan sa mutum ya kasa shiga cikin mutane, ya kasa shiga cikin al'umma. Yakan sa mutum ya kasa mu'amala da mutane. Idan aka ce babu ana nufin gazawa. Ana nufin rashin kwanciyar hankali. Ana nufin rashin kuɗi a hannu, ana nufin natsuwa.

Cutar damuwa cuta ce wanda mutum yake samu ko yake kamuwa da shi sanadiyan shiga damuwa ko kuma rashin lafiya ko kuma shiga wani yanayi wanda yake samun damuwa a cikin zuciya akwai abubuwa da dama da mutum zai yi wanda zai sa shi saurin warkewa daga cutan damuwa abu na farko da mutum yakamata yayi idan ya kamu da wannan cutan shine ya garzaya asibiti idan yaje asibiti sai ya nima ƙwararru wanda suka ƙware da fannin cuta na damuwan idan ya nime su zai gansu su kuma zasu duba shi sai su bashi magunguna ana so mutum meh cutan damuwa ya yawaita sha maganin shi da aka bashi ya dinga sha magani domin warkewa daga wannan cutan sannan kuma ana so mutum ya rage damuwa a cikin zuciyan shi saboda damuwa yana kara ɗabɓaka cutan anaso mutum ya rage damuwa ya rage tunanin duk abubuwan da zasu kara mishi damuwa akan abun da ke damun shi sannan ana son mutum ya canza mu'amalan shi da mutane ya nemi sababbin mutane ko sababbin abokai wanda ze sa shi ya manta daga wancan damuwan da yake ciki ana so mutum ya yawaita nishaɗi ya dinga yana sauraran ko wakoki haka ko ya dinga kallo wa'en dazasu dauke mishi hankali mutum zai iya motsa jiki motsa jiki abu ne mai mahimmancin gaske saboda yana dauke ma mutum kewa daga damuwa kuma ana so mutum ya ci abinci mai lafiya mai gina jiki akwai abincicika wanda masu ciwon damuwa zasu iya ci wanda zai rage musu tunani kuma zai rage musu damuwa ya kuma inganta lafiyan su idan suna amfani da shi meh cutan damuwa ana so ya bar wa'ennan mutanen da yake zaune da su a gida wanda suka jawo mishi damuwa ya koma yana mu'amala da wasu mutanen daban idan mutum ya bi wa'ennan hanyoyi zai sa shi yayi gaggawan warkewa daga cuta na damuwa

akwai darasin da mutum yake koya idan masoyan shi suka juya mishi baya toh meh ake nufi ma da juya baya ka yadda da mutum kuma ka aminta da shi ka bashi duk wani yaddan ka ka dauki duk wani soyayyan ka ka daura mishi lokaci daya sai yazo sai ya nuna baya yi da kai sai ya daina abota da kai misali idan abokin ka ne ka yadda da shi ka bashi dukka yaddan ka sai ya zo ya daina abotan da kai ko ya koma yana maganan ka a bayan idon ka ko kuma idan ka ba mutum sirrin ka sai shi kuma yaje yana faɗin wannan sirrin a waje a wajen mutane ko suzo suna maka dariya a kai toh idan hakan ya kasance dole mutum zai dauki darasi toh amma wani irin darasi mutum zai dauka a irin haka zai dauki darasin cewa ya kama kan shi zai dauki darasin cewa ya nesanta kanshi daga mutane kuma zai dauki darasin cewa ba komai bane na rayuwa zaka zauna kana fadawa mutane idan mutum en'uwan shi suka juya mishi baya abun da ciwon gaske amma dole zai zauna ya duba ya gani menene ya jawo wannan juya bayan da en'uwan shi suka mishi sai ya gani widan shi yake da lefi sai ya duba ya ga menene lefin shi a ciki idan akwai wuraren da zai gyara wannan lefukan ka ya aikata da yasa en uwan shi masoyan shi suka juya mishi baya sai ya gyara idan kuma bai musu komai ba shima sai ya zuba musu ido sai ya kama kanshi sai ya ga menene wannan abun da suke amfani dashi a kan shi bayan sun juya mishi baya sai yayi kokari ya gyara gaba yanda hakan bazai kara kasancewa ba

Baiwa malamin makaranta horarwa akan fannin ilimi, abu ne mai mahimmancin gaske yana taimakawa ƙwarai da gaske daban-daban kuma yana sa malami ya gane me yake koyarwa me zai koya ma yaro ko wane hanya yakamata ya koyar da yaro kuma wani hanya ya dace yaro ya samu ilimi wanda zai sa yaro ya fahimta ba malami ilimi yana sa malamin ya zama ƙwararre fannin abinda yake koyarwa yana taimaka ma malami ya zama cewa ya gane me yake koyarwa ba malami ilimi yana sa malami ya gane gamenmen me ma yakamata zan koyar ma wannan yaron abinda yake koyarwa ta wani fannin babu malamin ilimi yana sa malami ya iya rubuta abubuwan da yakamata a fannin koyarwa yana taimaka ma ɗalibai su ma su fahimci abinda malami yake koyar min idan aka ba malamin makaranta ilimi ga yara su ma su fi fahimtan abinda malami yake koya musu inda ƙwararren malami zai bi hanyoyin da ya dace wajen ganin cewa yara sun samu ilimi shi kan shi malamin zai samu natsuwa a zuciyan shi wajen ganin cewa ya koyar da yara ta hanyan da ya dace idan aka zo wajen koyarwa a cikin aji shi malamin da ya samu ƙwarewa ko ya samu horarwa zai iya kula da yara sasu su natsu a cikin aji basu ilimin da ya dace, a yanda ya dace su kan su ɗaliban zasu fi fahimtar karatun da malamin yake koyar musu sannan malami zai kasance cikin farin ciki wajen ganin cewa yara lallai suna fahimta idan aka horar da malami akan fannin ilimi zai sa wannan malamin ya fita daban a cikin sauran malamai saboda shi zai gane duk wasu dokoki da ake bi wajen koyarwa zai bi su zai yi ƙoƙarin ganin cewa yayi amfani da wannan ilimin da ya samu har ma shi ma ya iya taimakawa wajen ba wasu ilimin suma su yi amfani da shi wajen koya ma yara ilimi idan aka horar da malami yana sa wannan malamin su gane duk abubuwa da duk hanyoyin da yakamata ba ɗalibi ilimi.

eh nasamu karin ilimi na kuma samu karin fasaha ta fannin hidindimu ko aiyuka na yau da gobe misali ni matar aure ce kuma uwa kuma tun da nake ban taba zuwa makarantan koyan girke girke ba amma meh saboda kullun ina yi kala kala kuma na kan shiga yanar gizo gizo inda anan akwai abinci da yadda ake yin shi kala kala sanadiyan haka yasa ni nasamu karin ilimi sosan gaske a ta fannin abinci ko bayan haka akwai littatafai daban daban wanda suke koyar da girke girke akwai kuma kallo ta telebijin inda akeyi a tashoshi daban daban girke girke kala kala toh a sanadiyan haka duk wanda mutum ya gani zai dauka kuma zai gwada koda ba yawa wani yayi dadi wani lokaci kuma yayi ba dadi amma a haka yasa na ƙware sosai wanda idan har nayi abinci wani sai ya zata wani ƙwararre ne yayi abincin ko kuma wata wanda taje wani makaranta ne ta koyi abinci na musamman shine ta iya wannan bayan haka na iya ƙitso wajen ƙitso yau da gobe tun ban iya ba har nazo na koya saboda ina yi a kan yara a yanzu nazama ƙwarriyan mai ƙitso wanda zan iya zuwa ko ina yin ƙitso ba tare da an san cewa yar koyo bace

to idan ance manya to ana nufin mutane wanda shekarun su suka ja ko kuma tsofaffi akwai abubuwa daban danban da za'a iyayi wajen jan hankalin su na ganin cewa suna bukata su koma makaranta na farko abinda za'a iyayi kamar idan mutum ma'aikaci ne wanda ya dab da gama aiki abu na farko da za'a iyayi shine sai aba mutum dama ace mishi to ka koma ka karo ilimi amma wannan aikin naka yana nan baza'a dakatar maka da albashin ka ba aje kayi ilimi idan ma ya kama gwamnati tace zata dinga ba mutum wani dan kudi na kudin mota ko na dan biyan kudin makaranta wanda mutum zai rage to wannan zai taimaka ma mutum yaji cewa eh to lallai ina bukata injein karo ilimi yana kuma bukata babba yana bukata a kwantar mashi da hankali asa mashi natsuwa a cikin zuciyar shi yaji cewa komawa ilimin nan fa ba wai gazawa bane balantana yayi tunanin cewa zai koma ya shiga cikin yaraa ko kuma shi yaga shi ya wuce wannan shekarun da za'a bashi wannan ilimin idan ana so kuma babba ya koma yayi ilimi za'a iya samar mashi da natsuwa kokuma ilimin ta hanyar daya dace musamman yanzu da karatu ya koma ta fannin waya da za'a iyayi da kan hanyoyin sadarwa za'aiya a sai ma mutum waya mai kyau zaka iya sawo ma babba kantsareriyar wayar shi kuma kompuyutocin nan da ake amfani dasu na zamani aba mutum sai a sashi ya zauna a cikin gidan shi ba tare da yaje makaranta ba inda zaiyi karatun shi a cikin natsuwa asa shi ya zauna yayi karatun shi anan idan aka bi ta haka zai iya taimaka ma babba suji cewa eh to lallai wannan karatu zan koma inyi shi wani hanyan da za'a iyabi kuma don jan hankalin babba ya koma makaranta sai a zauna a wayar mashi da kai a fada mashi illolin rashin ilimi amfanin ilimi idan kayi ilimin nan zaiyi maka amfani ta hanyoyi daban daban wanda zai inganta rayuwar ka duk sai ayi kokari a wayar masu da kai asa shi ya gane cewa lallai lallai ilimin nan yana da amfani wanda zai sa shi ya koma makaranta

Yare wani abu ne mai mahimmancin gaske a wajen daɓbaka al'adan mutane idan ance yare meh ake nufi shine wani yanayin magana da mutane wanda suke da wani irin al'ada suke amfani dashi idan mutane suna amfani da yaren su yaren su yana daɓbaka yaren su yana kuma sa yaren su yayi dogon zango yana taimaka ma yara wanda suke taso wa su koyi wannan yaren da akeyi idan ana ma yara yare yana taimaka wajen sa wa da wanda aka haifa da wanda za'a haifa a gaba duk su iya yaren kuma zai sa yaren bazai ɓace ba a ko ina da aka shiga bayan shekaru masu yawan gaske shi al'ada yana da mahimmancin gaske shiyasa iyaye yakamata su dinga koyadda yaran su akan yare da suke yi wannan yaren shine zai nuna al'adan mutum da inda mutum ya fito da kuma irin mu'amala sukeyi da kuma wani iri ne gidan su da kuma yay yanayin rayuwa yake shi yare abu ne mai mahimmancin gaske idan ana koya ma yaro yaro zai tashi ya gane mahimmancin al'adan su zai gane cewa al'adan su mai ƙarfin gaske ne kuma zai gane cewa al'adan su abu ne mai mahimmancin gaske shi wannan yare da ake magana a kai abu ne mai matuƙar mahimmanci ko ba komai duk inda aka shiga a duniya idan mutum yayi shi za'a gane cewa daga wani al'ada mutum ya fito wani yare ne mutum yake yi yaya wannan al'ada yake yara zasu koya zasu koya ma 'ya'yansu zasu koya ma nasu yaran zasu koya ma nasu ɗangin zasu koya ma mutane wanda suke tare da su a duk in da suka kasance kuma ko da yaro ya girma a rayuwa in dai ya iya wannan zai taimaka mishi ya gane al'adan su zai taimaka mishi ya gane duk wani tarihin da yakamata ya sani wanda yake tattare da cikin al'adan su saboda yaren da ake fada mishi kuma wannan yare abune mai mahimmancin gaske tunda zai sa yaro ya fahimce duk wani ƙalubale da wasu abubuwa masu mahimmanci a al'adan su saboda da yare ma yaro yafi gane abubuwan da ake so ya fahimta.

ka yadda cewa ilimin al'ada zai taimaka inganta imanin mutum a ƙwari dagaske idan aka ce ilimin addini ka yadda ilimin addini yawwa ilimin addini wani ilimi ne ake ba mutum wanda mutum zai gane addinin shi da hukucen hukucen da yake cikin addinin shi da abun da yakamata ya gane da wanda bai kamata yayi ba toh idan aka ba wa mutum ilimi akan addinin shi zai taimaka wajen kara wa mutum imani a cikin zuciyar shi na wannan addini nashi ko idan mutum yana da ilimin addini zai tafiyar da rayuwan shi cikin tsari yanda wannan addini nasu ya tanadaddashi idan mutum yana da ilimin addini zai sa mutum ya mu'amalance mutane wanda yake tare dasu zai ma taimaka ma mutum wajen bauta ma ubangijin shi a yanda ya dace shi imani wani abune mai mahimmancin gaske a cikin addini idan ka bawa mutum ilimi zai zama wayayye zai zama mutum da zai iya shiga cikin kowa da kowa zai kuma zama mutum wanda yake mu'amala da mutane daban daban shi ilimi abune mai mahimmancin gaske musamman ilimin addini zai sa mutum ya zama mai cikakken natsuwa da hankali zai sa mutum ya maida hankali wurin bauta da wurin yin ibada da wurin ƙyatatawa mutane ilimin addini zai sa mutum ya zama cikakken mutum idan aka bawa mutum ilimin addini zai taimaka mishi ƙwari matuka dagaske zai sa mutum ya gane inda rayuwa ya dosa mutum kuma ya gane yaya zai tafi da nashi rayuwan amfanin ilimin addini zai sa mutum ya zirfafa sosai yayi karatu sosai ya gane yaya ma addinin su yake meh da meh ake so a tafiyar a addinin nasu shi ilimin addini yanat taimakawa matuƙa gaya yana sa mutane su zama natsatsu suma su fahimci ilimin so koyi ilimin har su koyadda ilimin ga wasu mutane ilimi ne mai matuƙar gaske yana taimakawa rayuwan al'umma

idan ance babu mai ake nufi an nufin rashi ana nufin talauci ana nufin rashin mahimmanci akan abu babu masifa ne wanda kowa baya son shi kuma wani abu ne wanda yake taba mu'amalan mutum a duk inda yake tare da mutune saboda misali yanzu kazo kana buƙatan abubuwa na rayuwa kazo baka da shi dole mutane zasu dinga jin haushin ka ko kuma mutane suji basa son ka ko basa son mu'amala da kai yanzu idan akayi maganan babu ga magidanci mutum ne yana da iyali yana zaune da yaran shi sai yazo bashi da kudi bashi da kudin da zai mu'amalance gidan shi ya siya musu kayan abinci ya biya kudin makarantan shi toh ta wannan fannin dole matanshi da ringa jin haushin shi iyalen shi baza su dinga farin ciki dashi ba saboda baya iya ya musu abunda yakamata idan ba'ayi sa'a ba sanadin haka sai kaga har aure ma yazo ya mutu yanzu a zo misalin abokanai, kana tare da akonanan ka kullun aka zo abun kudi sai kace baka da kudi bani dashi bani dashi bazan iya ba toh da zaran mutunane sun gane baka da shi ɗin kullum kana cikin babu zai sa mutane su raina ka kuma zai sa mutane su juya maka baya koda wani abu ya taso wanda abokanai zasu yi sai dai a ware mutum a ciki saboda ana ganin kaman bashi dashi baya iya yin wannan abun haka ma cikin mu'amala na rayuwa yau da gobe indai mutum baya iya yin abun da yakamata ko kuma saboda bashi dashi kullun yana cikin babu sai kaga ba'a daukan mutun da daraja ba'a daukan mutun da mahimmanci a cikin dauk wani abu da zaiyi a rayuwan shi koda abune ya taso ka a cikin dangi ne idan mutun yana babu an san bashi dashi zakaga baza'a dauke shi da mahimmanci ba baza a sa shi cikin tsawon mutane wanda zasu shiga gaba a ɗukkan al'amura saboda an san cewa bashi dashi ko an taba shi zai ce bashi dashi babu abu mara ɗadi wanda yake ɓata mu'amalan mutun da mutun saboda yana sa aga rashin darajan mutum yana sa a ga cewa mutum bashi da mahimmanci yana sa wa aji haushin mutum kuma yana iya jawo raini tsakanin mutane il'lan babu abu ne mai yawan gaske

eh wani lokaci yana yiyuwa wani lokaci kuma hakan baya yiyuwa amma kuma ya danganta da yadda mutum ya tsara lokacin da zai biya kudin shi wannan kudin ya danganta da kudin wuta ne ko kudin da ake kallo a telebijin ne ko kudin en ruwa ne ko kuma kudi na wani abu da ya taso toh ya mutum ze kasance wajen biyan wannan kudin ze yiyu mutum ya iya biyan wannan kudin kafin lokaci ya ƙware ko kuma hakan ba ze yiwu ba idan mutum yana so ya tabbatar da ze chima lokacin da ze iya biyan wannan kudi ko kuma ba ze iya chima ba sai mutum ya zauna ya tsara rayuwan shi ya shirya ya ze yi ya samu kudin sannan mutum ze duba da yaushe ne zan biya wannan kudin a farkon wata ne ako a tsakiyan wata ko a karshen wata kuma sau nawa ake so a biya kudin sannan ma nawa ne shi wannan kudin da ake biya ya danganta da haka da kuma samun mutum sai mutum ya zauna ya gani da yaushe ni zan samu kudi kuma nawa zan samu a farkon wata zan samu wannan kudin ko a tsakiyan wata ko a karshen wata yaya ze kasance idan ban samu wannan kudin ba toh abun da ze danganta da ko mutum ze iya biya koh ba ze iya biya ba shine zan samu kudin kuma idan zan samu nawa zan samu kudin ze kai yawan kudin da ake so ko ba ze kai ba toh anan idan mutum ze samu kudin kuma ze iya biya kun ga cewa ze chima ze iya biya akan lokaci idan mutum yayi iya kan kokarin shi bai samu kudi ba toh ba ze iya biya ba a wannan lokacin shiyasa biyan wannan kudi ya danganta da yanayin tsarin mutum da yanda ya shirya ma biyan kudin

wani aiki mtum ze dogara a kai domin ya fahimce biyan kudin haraji toh a nan idan mutum yana so ya fahimce yanda ze kudin haraji yake shine ze iya neman aikin da ake yi a karkashin ma'aikatan tattara haraji su wannan ma'aikata na tattara haraji ze iya yiyuwa ka na kasa da mutum yake ko kuma na jiha da mutum yake zaune ko kuma ma na karaman hukuma da mutum yake ze iya neman aiki a nan shi dai wannan ma'aikatan yana taimakawa ne wajen karban haraji a gari ko a kasa ko kkuma ince yana tattara haraji da ake karba a kasan wanda yake taimakawa gwamnati wajen ganin cewa su san yawan haraji da kuma yawan kudin da suke karba a kasan idan mutum yana aiki a wannan ma'aikatan na tattara haraji ze sa mutum ya fahimta raba raben haraji da ake karaba a kasan ze kuma sa mutum ya fahimta menene ma ake nufi da haraji ze sa mutum ya fahimta yaya yanayin karban harajin da kuma dalilin da yasa ake karban haraji sannan ze wayar da mutane kan su gane cewa idan an karba harajin mene da mene ze sa mutum ya gane cewa idan an karab harajin mene da mene gwamnati takeyi wajen amfani da wannan kudi da take karba idan ma mutum bai kasance yana aiki a wannan hukuma ze iya kasancewa ya kafa nashi hukuma wanda ake nufi na kudi wanda ze dinga wayar da mutane in da zasu fahimci haraji da ake karba a kasa wanda ze sa mutane su gane inda gwamnati ta dosa da saukin abun ba tare da tunani ba

dan kana tare da mutum wanda ya aminta da kai kuma sai kuka zo kuka samu matsala ƙila shi wannan mutumin aminin ka ne ko kuma dan uwan ka ne sai kuma yazo ya yadda da kai ya baka dukkan wani amanan shi sai akazo aka samu matsala kai kuma sai kazo ka ɓata wannan yaddan da yake tattare dashi wanda ya maka toh idan aka samu wannan matsala ya mutum ya kamata yayi wasu hanyoyi yakamata mutum ya bi wanda zai gyara wannan mu'amalan da yake tare dashi da abokin shi ko shi da dan uwan shi ko shi da abokin aikin shi ko wani mutum wanda suke tare da shi yaya mutum zai yi wajen ganin ce wa ya dawo da wannan yaddan da yake tsakanin su toh abu na farko da mutum zai yi sai ya bawa wanda suke tare hakuri ya nuna mishi cewa bazai kara wannan kusƙuren da ya aikata a baya ba sannan kuma ana buƙatan mutum ya bashi dama ya ƙara gwada shi ya tabbatar mishi da cewa wannan abun da ya faru da aka samu matsala idan an zo nan gaba baza a samu wannan matsalan ba sannan ana buƙata kasa mutum ya yarda da kai toh yanzu idan anzo fannin yarda ta yaya mutum zai yarda da kai sai ka bashi aminci ka dinga saka shi a ɗukkanin al'amuran ka ka diga kokari kana shigowa cikin al'amuran shi kana kara wayar mishi da kai kana kara sa shi ya fahimta ya gane cewa wannan kusƙuren abun da akayi a baya ba zai maimaita kanshi ba zaka iya sa wasu abokan ku ko wasu en uwan ku suje su bawa wannan mutumin hakuri ya gane cewa anyi kusƙure a baya amma kuma wannan abun bazai sake faruwa ba ko kuma idan wani abu na shi wannan wanda ka ɓata mishi ya taso zaka iya shige mishi gaba wajen mishi wani abun alheri ko ma ƴar mishi da abun da ya maka na alheri a baya ta hanyan nan zai sa mutum ya gane cewa eh lallai kana neman sulhu kuma kana so ku tafiƴar da abubuwa tare.

idan mace tana da juna biyu ta wani hanya za ta bi ta gane cewa wannan ta fara nuƙuda ta ya zata gane cewa wannan naƙudan na gaske ne kuma na haihuwa ne akwai hanyoyi daban daban kala kala wanda mace zatayi amfani dashi wajan ganin cewa ta fahimta wannan naƙuda take yi na gaske na farƙo sai ta tabbatar da cewa cikin ta ya kai watannin haihuwa idan cikin ta ya kai wata baƙwai kaman yanda likitoci suke fada ko kuma wata tara a ƙa'ida shine wannan lokutan akwai yiyuwan da zata haihu mu dauki wata tara idan mace ta dauki duka watannan haihuwa tazo ta kai wata tara yaya zata gane cewa ta fara naƙuda yanda cewa haihuwa idan ma aka cewa naƙuda meh ake nufi ana nufin haihuwa a lokacin da yaro yake shirin fitowa shi ake nufi da nakuda da farƙo zata fara ganin yanayin cikin ta ya sauko kasa yayi kasa sosai kuma tana jin nauyi a cikin jikin ta sannan kuma abu na biyu da zai sa mace ta gane cewa naƙudan ta na gaske ne shine ta ruwa daga jikinta shi wannan ruwa daban yake ba wani irin ruwa ba irin ruwan da yake fita daga jikin mace ruwa ne mai yauƙi wanda zaka ganshi tare da jin sannan kuma zata fara jin ciwo sosan gaske shi wannan ciwo sai haihuwa yazo shine kadai mace take jin shi zata iya jin ciwo a maran ta tsananin gaske zata ji ciwo a ta bayan ta zata ji kaman abu na turo ta daga jikin ta yana so ya fito shi wannan ciwo wani irin ciwo ne daban wanda tunda take zata ji ita bata taba jin wannan ciwon ba sannan kuma ga abu na fito mata a jiki sannan kuma idan mutum ya je asibiti likitoci suka duba shi zasu kara tabbatar mishi da cewa ehh wannan naƙuda na gaske mutum yake yi.

shi haihuwa ko ince ɗaa wani kyauta ne daga Allah wanda ba kowa ne yake samun shi sai wanda Allah yaso a lokacin da mace zata dauki ciki har ta kai wata tara babban fatan ta shine ta haihu lafiya kuma sai tazo ta haihu meh kuke sammani mace zatayi farin ciki sosai kullun zata dinga ganin yaron ta tana mishi wanka tana shirya shi babban burin ta shine ta ga yaron ta ya fara zama yazo yayi rarrafe sannan abu mai mahimmanci shi ne mace ta ga yaron ta ya mike ya fara tafiya shi wannan yanayi yanayi ne mai girman gaske kuma yanayi ne wanda ba kowa yake ganin shi ba idan aka yi maganan tafiyan farko ga yaro uwa tana matuƙar farin ciki tana alfahari tana shiga wani yanayi na jin dadi idan ta haifi yaron ta ta ga ya zauna taga lafiyar shi kalau taga ya fara rarrafe kuma yazo ya miƙe kullum idan yaronta ya miƙe babban burin ta ko babban fatan ta shine taga yaron ta ya fara tafiya ya fara daga wannan kafan ya fara takawa uwa tana shiga matuƙar farin ciki sosan gaske shi wannan tafiyar abu ne mai tsada sosai wasu yara suna yin ta da wuri wasu yaran kuma basa fara tafiya da wuri wasu ma har sai sun fi shekara sun ɗade sosai kafun su fara tafiya abun alfahari ne abun farin ciki ne ga ko wace uwa ta haifi dan ta taga cewa ya fara tafiya wannan tafiya yana sa uwa ta shiga farin ciki da bata taba shiga ba yawanci idan iyay suka ga yaransu sun fara tafiya ranar farko za'a ta ihu za'a ta murna za'ayi ta sadaqa ayi ta fatan ma yaro alheri ana fata Allah ya raya shi Allah ya kara mishi lafiya wannan abu abune mai girman gaske yana sa farin ciki sosai a zuƙatan uwaye.

Yanda zanyi bayani irin wannan masoyi, masoyine wanda a haɗuwan farko zaka ganshi ya birge ka, ba lalai se kasan mutun ba ze iya yiwuwa daga nesa ma za zaka sanshi ko kuma zaka dinga ganin mutun a wani waje ko wajen da ka sani ko kuma wani baƙon waje se kaga mutun se kaji cewa shi wannan mutumin yana birge ka kana so kai ma'amala dashi ko kanaso ku dunga magana tare har ma kaji cewa kana son shi kanaso ya dinga shiga rayuwan ka kaman wanda kasani sosai. Nidai anawa fannin mutun na farko dana farama irin wannan, shine wani abokin yayana, naje gidan abokin naje gidan yayana se na ganshi, tare da yayana suna ta nishaɗi suna dariya suna raha, suna zaune a palor a lokacin na ganshi naji cewa wannan yana burgeni kuma idan da hali ina so na dunga mu'amala ko mudunga magana dashi, bayan nan kuma se na gano cewa kyakykyawa ne shi sosai gaske kuma dogone cikekken namiji fari kal dashi, yana da raha sosai kuma mutumin kirki ne. Da na bincika ma se na gano cewa ashe a kusa da anguwan mu yake, amma a layin can kasa da unguwan mu anan yake kullun na ganshi se naji yana birgeni sosai se inje inji kaman in mishi magana amma ba hali in mishi magana wani abun da na gano akanshi, mutun ne me aiki a wani ma aikata wanda in dai naji labari mutun na aiki a irin wannan wajan yana birgeni sosai to se naji labarin shi wannan masoyin a irin wajan yake aiki, wajan da yake birgeni idan mutun na aiki a wajan.

idan aka ce soyayya ana nufin dangantaka tsakanin masoya muce musamman mace da namiji toh amma idan kaji muttane suna cewa ba'a soyayyan gaskiya a wannan zamanin ni a gaskiya ban yadda da wannan maganan ba kuma duk wanda ka ji yayi irin wannan maganan bai samu soyayya mai mahimmmanci ko mai inganci bane ko kuma zamu iya cewa mutum bai dace ga masoyi ba shiyasa zaka ji yace ba'a samun soyayya na asali kuma abu na rayuwa wasu mutannen idan abu ya same su gani sukeyi kaman kowa ma haka yake ko kuma idan aka ɓata musu rai ko su basuyi ɗacen masoya ba toh ganin suke misal idan macece bata yi ɗace da namiji ba ai gani take kaman duk wasu maza haka suke kuma idan taga wata mace tana tare da wani mijin sai ta fassara shi akan mu'amalan da ita ta samu da nata saurayin sai tace shima wancan haka yake haka zalika idan namiji ne shima yana tare da mace kuma bai samu soyayya na asali ba zai iya ganin kaman duk wata mace ita ma haka take toh meyasa mutane suke haka ɗabi'a ne na zuciya wanda yake kan ganin kaman duk abunda mutun yayi kaman kowa ma haka yake amma wannan abun ba haka yake ba idan kayi ɗacen masoyi na ƙwarai mai sanka mai kaunar ka mai kulawa da kai ai ina ga zancen ma ace wai soyayya na asali bai taso ba rashin ɗace shi yake sawa mutane su furta wannan kalamar ko kuma idan aka yaudare su ko kuma idan suka yarda da mutun ɗari bisa ɗari sun sakankance cewa suna tare da wannan masoyin nashi ko zai aureta ko zasu aure juna sai kuma aka zo aka samu matsala ba'ayi auren ba shima yana sa mutane su ga cewa ba haka bane soyayya na asali baya yiyuwa toh amma duk wannan baya tasowa idan mutum ya dace ga masoyi ƙwarai wanda yake kaunan junan su yana kula da juna duk wannan maganan bazai taso ba

aure aure idan akace aure meh ake nufi da aure shi aure yana nufin haɗuwan mace da namiji su zo su zauna a wuri ɗaya a matsayin mata da miji toh amma kuma wannan auren wajibi ne mutum a matsayin shi na dan adam wajibi ne yayi aure aure ba wajibi bane mutum yayi shi amma kuma ta wani fannin idan aka duba al'ada ko addini ta fannin addini ana so duk da ba dole bane mutum yayi aure amma abune mai ƙarfin gaske a addini idan mutun yayi aure tun da duk wani mu'amala da zaiyi a cikin auren shi zai samu lada kuma acikin aure mutun zai hayyayyafa ya haifi yara masu albarka wanda ranan gobe zasuji ƙan shi idan akazo ta fannin al'ada a wasu al'adun wajibi ne mutum yayi aure wajibi ne tunda al'adan da mutn yake bi ne wajibi ne mutum yayi aure dole indan mutum yakai munzali ya kai wasu shekaru akwai abubuwan da ake bi wanda zai sa mutum dole yayi aure a wasu al'adun kuma ba wajibi bane sai a barshi a matsayin ra'ayi idan mutun yana so yayi idan kuma mutun yaga baya so ƙar yayi toh amma idan mukazo ta fannin rayuwa yau da gobe idan muka ajiye addini ko al'ada aure wajibi ne toh sai muve aure ra'ayi ne wasu suna ganin aure a matsayin abu mai mahimmanci wasu kuma suna ganin aure kaman wani nauyi ne da mutun zai daura ma kanshi wasu kuma basuwa buƙatan wannan nauyin sun gwamace dasuyi aure gwara su dinga tsalle daga nan zuwa nan daga nan gidan zuwa nan gidan su samu biyan buƙatan su amma su basu dauka aure cewa wajibi ne ko ince wani abu mai mahimmanci da yakamata suyi

nasarar da na samu yau da kuma yanda naje sanadiyar samun wannan nasarar abubuwa ne guda biyu zuwa guda uku bayan na tashi lafiya yau cikin koshin lafiya kaman yadda na saba zamu shirya mu fita nida yara zan ajiyesu a makaranta san nan ni kuma na tafi wajen aiki aikin da nakeyi shine koyarwa a matsayina na malamar makaranta abun da na cimma wa yau nasarar da na samu dama shi malamin makaranta abunda da aka sanshi dashi koyar da ilimi da kuma bayar da tarbiya ga al'umma da kuma yaran da yake koyarwa a makarant yau da naje makaranta na koyar da yara na darusa mai daɗin gaske wanda nake fata zai tabbatar musu da ilimi acikin kwakwalwar su sun kuma fahimta na kuma cimma abun da nake so saboda nayi kokari na koyarda su yadda zasu fahimci shi wannan darasi da na koyarda su gashi dama mun kusa rufe makaranta saboda za'a tafi azumi har sai bayan sallah nayi iya kan kokarin wajen ganin cewa na karasa wani darasi da nake koyarwa yara yanda zasu fahimta sosai ba tare da ansami wani matsala ba bayan nan a matsayina na malama bayan mun koyar muna kokari wajen bada tarbiya ma dalibai mun yi kokarin ganin cewa duk tarbiyar yaranmu da duk wani abu da yara su keyi ba daidai ba muyi kokari muga cewa mun gyara musu kuma nayi kokarin ganin cewa na dawo gida da wuri domin bana son yara na su dawo makaranta ni ban dawo ba saboda haka nadawo gida da wuri na ɗaura musu abinci na gama wannan abincin kafin yaran su dawo makaranta duk da wannnan shi ma babban ƙalubale ne a gareni adawo ana abinci ana neman abinci kuma ni banyi ba saboda haka nayi farin dana ga cewa na magama darasin na ke koyarma yara na basu ilimi na kuma basu tarbiya a lokaci ɗaya kuma na iya dawo gida har na dafawa yara na abinci da suka dawo suka na gama kuma suka ci

me mutum yakeyi idan ya tashi da safe bayan ya tashi bacci? mu abun da mukeyi ko abun da nakeyi da safe bayan na tashi daga bacci abu na farko da nakeyi shine ibada zamuyi ibada mu gode wa ubangiji da ya tashemu lafiya tare da fam um iyali na suma zan tashe su zamuyi ibada tare dasu bayan nan a matsayi wanda take fita da safe kullum zamu shirya a ɗaura ruwan wanka kafin ruwan wanka yayi zafi za'a fara gyaran gida kowa zai yi aikin da yake yi kowa anrar-raba mishi aiki kowani yaro yana da aikin da zaiyi idan ya tashi da safe saboda haka bayan gama ibada ko wani yaro zai kama aikin shi idan aka gama aiki sai kuma aje a duba ruwan wanka idan ruwan wanka yayi zafi sai a juye a kai bandaki sai a fara yin wanka ɗaya bayan ɗaya kowa zaiyi wanka wanda ba zai iya wanka ba kuma za'a yi mishi daga nan sai a ɗaura abincin safe a fara tunanin me za'a dafa kuma wanda kowa zai ci kafin ya fita ana dafa abincin safe ana hada abincin rana yanda idan mun mun dawo da rana ba sai mun nema abun da zamu ci ba saboda haka kuma yaran wani lokaci za'a sa musu abinci a kwanon su suje dashi makaranta toh idan an zauna abincin safe ya nuna sai a zuzzuba sai kowa ya zauna ya zauna ya ci abincin shi idan kowa ya zauna yaci abincin shi a lokacin nikuma zan yi kokari wajen hada musu kwandon su da suke zuwa makaranta dashi zan saka musu ruwa zan saka musu abun taba baki zan saka musu duk wani abu da shirya musu wanda zasu ci da safe idan sunje makaranta bayan an fito zangon farko na karatu da yara zasu samu suci abinci su yi wasa idan kowa ya gama cin abinci kuma sai kuma kowa a tashi a rufe gida sai kowa ya tafi yara su tafi makaranta ni kuma in tafi inda zani

Idan na tashi kullun da safe bayan na kammala duk wani abun da zanyi, akwai kuma abubuwan da nake yi ma jiki na wanda yake sa jiki na yai kyau fata na yayi laushi, kuma inyi kyaun gani a duk inda nake akwai wasu abubuwa wanda nake yi wanda yake sani nishaɗi idan zanyi wayannan abubuwan misali bayan na gama aikin da zanyi na kai ruwa banɗaki, kafin in shiga zan kunna waƙa wanda nake ji amfanin kunna waƙan shine ze sa mutun yaji daɗin aikin da yake yi, kuma zesa mutun yayi nishaɗi sosai. Ze sa mutun da yai nishaɗi sosai, wani lokacin ma idan mutun yana aiki yana ɗan shafe-shafen shi a jikin shi, yana ɗan rausayawa yana ɗan motsa jiki yana temakawa wajan sa mutun ya shagala har ya kammala abin da yake yi ba tare da yasan cewa lokaci ya tafi ba, akwai abubuwa daban-daban da nake sakawa a jiki na, bayan nan kuma ina kunna tirare saboda ina son ƙamshi sosai, idan ina shafa jiki na ko ina gaggyara jiki na, akwai tirare da nake kunnawa wanda yake kamshi a ɗaki. Shi wannan tiraran ƙamshi shi kadai ya isa yasa mutun ya shiga shauƙi, ya shiga cikin nishaɗi sannan kuma shi wannan waƙa da ake yi mutun yanayi yana rausayawa yana maimaita abubuwan da ake faɗa. A lokaci ɗaya ina kula da jikin shi, bayan na kammala haka se in zauna in cigaba da sauraro ko kuma inje in kunna kallo in zauna ina yi, kafin abun da na shafa a jiki na ya kai matsayin da har zanje in wanke shi.

ya nake shirya kaina kullum ko ince a rana idan na tashi toh? da farko abun da na keyi don shirya kaina ma ranan shine tun dare kafin in kwanta tunda ina fita da safe zan haɗa komai da komai wanda nake bukata washe gari da safe bayan na kammala shiri na ko na tashi da safe tunda akwai dai dai lokacin da nake so in fita ba tare da na maka ra ba bayan na tashi nayi ibada zan daura abinci zan gyara gida na bayan na gama gyara gida na zan daura ruwa inyi wanka a lokacin abinci na ya kammala ko kuma ince abinci na ya kusan yi toh bayan naci abinci sai kuma in koma inshirya toh amma ya nake shirya wa ya dan ganta da inda zanje ko mutanen da zan yi mu'amala da su anan zan nemi kayan da zan sa to nan ne fa wajen bata lokacin saboda sai nafi minti talatin a wajen kaya na ina duba wanne zan sa wanne ne ke da mahadi wanne ne a goge wanne ne ba a goge ba sai naduba wanne ya dace da inda zanje da wanne ya dace da mutanen da zan hadu dasu idan naje anan bayan na nemi kayan da zan sa sai kuma in nemo mayafi shima zan duba wani kalan mayafi zan sa wanne ya dace wanne bai dace ba duk a wannan abun da na keyin ina duba lokaci don tabbatar da cewa lokaci bai quremin ba san nan bayan na nemi kayan da zansa zan yi kokari inga cewa na kammala komai da komai na gida na inda ban bar wani aiki ba yadda idan na dawo zan huta sai in nemi jaka da takalmi in duba wacce jaka ne ya dace da kayan da zan saka mai ya kamata inyi gida na ya kammalu sannan sai in duba lokaci in gani lokacin fita na yayi ko ina da sauran lokaci da zan sake wani abu idan naje aiki akwai abun da zanci ko kuma ina da bukatar abincin da zan ci idan naga ina da bukatar yin abinci duk zanyi kokari in dafa in zuba a cikin kwano ko cikin roba wanda idan naje wajen aiki na zan ci wannan abincin ba tare da na saya ba

abincin da nafi so da safe inci da kuma yadda nake ji idan ban samu wannan abincin ba haqiqa abincin da nafi so inci da safe shine kunu da kosai shi kunu abu ne wanda idan ka sha shi da safe yana riqe ciki sosai kuma yana daya daga cikin abubuwan da ake ci wanda yake gina jikin mutum haka zaliki kosai wanda akeyin da wake wanda bayan ka jiƙa waken ka ka wanke zaka markaɗashi ka kai inji a marka ɗa maka ko kuma idan kana da wanda ake amfani da shi a gida sai ka markaɗa abunka sai kazo ka haɗa man ka ka bubuga kullin kosan ka sannan sai kazona ka fara soyawa kosai daɗi da shi musamman idan mutum ya samu yaji mai daɗi kana matukar jin daɗi cin kosai da kunu kullum da sfe kafin in fita wajen aiki na saboda idan naci shi ina matukar jin karfi a jikina kuma yana rike min ciki na daga safe har zuwa san da zan dawo gida ba tare da naji cewa na bukaci wani abinci da zan ci ba toh amma sai kuma me idan banci wannan abincin ba ko da misali banyi a gida ba sai nace bari in fita wajen aiki inje can sai insa asiyomin kunu da kosai ko kuma ni in fita da kaina inje in saya idan naje na tarar ba'a kammala dama kunun nan ko soya kosan nan ba ina matukar jin ba daɗi a zuciya na ko kuma ni a gida ina so inyi maza in soya kosai kafun in fita sai inje in tarar da wajen markaɗe ba'a markaɗa ba wanda hakan zai bata min lokaci sosai ina jin ba daɗi a zuciya na sai inji kamar in jawo shi inci shi haka nan ba tare da an markaɗa ba

babban abun da fi so inci kullum da safe da kuma yadda akeyin shi shine kamar haka shi de abin da kullum nake so inyi karin kumallo dashi da safe shine kunu da kosai ko ince koko da kosai wannan abinci ne mai daɗin gaske wanda ku inda mutum ya cishi sai yaso ya kara maimaitawa to da farko dai idan zanyi bayani ya akeyin kunu shi dai wannan kunun ana yin shi da gero ne kaga jiqa geron ka idan ya kwana ko tunda safe har zuwa yamman sai ka wanke geronka sai kasa su citta da kamanfari sai ka bayar akai maka inji ida za'a je a markaɗa maka wannan gero to idan andawo da geron sai ka tashe shi da ruwa bayan ka tace geron ka sai ka rufe shi ka barshi ya kwanta inda gasaran zaiyi ƙasa shi kuma ruwan gero zaiyi sama toh daga nan sai mutum ya tafasa ruwan sa idan ruwan yayi zafi sai ya zuba wannan kullin kunun a ciki sai ya jujjuya to idan mun gama kokon mu sai muke kosai wannad akeyi da wake? za'a samu wake a jika shi idan aka jika wake sai a wanke shi acire bayan sai a sa mishi kayan miya su albasa da attarugu da tattase sai akai inda ake markaɗe aje a markaɗa shi idan kuma mutum na daa abun da ake markaɗe a gida wannan na zamani da ake amfani dashi sai mutum yayi amfani da abun shi ya markaɗa waken shi dai dai yanda yake so sai ya markaɗa sai ya kawo sai ya ɗaura mai akan wuta bayan an ɗaura mai akan wuta sai a bubbuga kullin waken nan sai gaske indai wake ne a ram kosai za'a yi sai a bubbu gashi sosai sai ya sake zuwa lokacin mai yayi zafi akan wuta sai a fara sassaka kosai ana sassakawa ana jujjuya wa ana saka wa ana jujjuya wa har sai yayi gaba ki ɗaya to daga nan sai mutum yaci abincin shi tare da haɗawa da yajin shi mai daɗi

Na ji daɗi sosai, a haɗuwan ƙarshe da muka yi tare da 'yan'uwana, da kuma iyalaina kasancewa mun taso a gida ɗaya, tare da yayyena da ƙannena, cikin wani lokaci kowa ya fara girma ha kowa ya kama gabanshi, wasu suka yi aure wasu kuma suka kama hanyarsu, wajen aiki a wani garin. To wannan abun ya sa mukan shirya lokaci, da za'a zo a haɗu kowa da kowa. Kowa zai zo da iyalinshi, tare da yaranshi za'a haɗu, za'a sada zumunci, wajen sada zumuncin, kowa zai faɗi buƙantunshi, wasu za su faɗi matsalolin da suke da shi sai sauran 'yan'uwa su gani ko za'a iya magance musu matsalolinsu. Wasu kuma za su faɗi ci gaban da suka samu a rayuwa, dan aka ji sai ai musu fatan alheri. Zama da 'ya'uwa, abune mai daɗin gaske, yana saka mutum ya kasance cikin annashuwa, cikin nishaɗi, mutum ya manta da duk wasu damuwa, da suke damun shi. yana sakawa mutum ya ji cewa duk duniya, ba shi da kowa sama da 'yan'uwan nashi. 'Yan'uwa abin daɗi, suna taimakawa ƙwarai da gaske, ana nishaɗi, ana sa waƙoƙi, za'a ci abinci, kowa zai zauna ayi shira, ba ruwan wani babba ba wani ƙarami, Zamu yi ni nishaɗi sosan gaske. Wani lokaci ma ci abincin sai a ce ba a gida za'a yi shi ba saboda dai a samu nishaɗi, sai a kira waya a ce kowa ya shirya, za'a fita cin abinci, ssai dai a ba da adireshin wajen da za'a yi sai a fita a je can kowa ya fita, tare da 'ya'uwanshi. Za'a ji daɗisosai, saboda za'a ga juna da aka daɗe ba'a hadu ba. Za'a ga 'ya'yan 'ya'uwa da duka aka hahhaifa. suma da aka daɗe duk ba'a gansu ba a taron.

Me nene abubuwan keyi da safe wanda yake saki natsuwa ko kuma ki mayar da hankali akan abun da kikeyi idan mutun yatashi da safe idan natashi da safe akwai abubuwa da dama wanda nakeyi wanda suke samun natsuwa da ƙwanciyar hankali wanda suke sani na tsu in maida hankali akan abubuwan da nakeyi idan natashi da safe abu na farko da nakeyi wanda yake temakawa wajan kawomun na tsuwa shine ibada bayan na tashi da safe zanyi ibada ibada abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda ake buƙata mutun yayi idan kayi ibada ananne zaka roke uban gijinka ya temaka maka yashige maka gaba adukkan wani al'amarinka zaka roƙeshi duk wani abunda kakeso zaka roƙeshi yabimaka buƙatunka sannan kuma zaka roƙeshi yashige maka gaba al'amarinka idan mutun yai addu'a ze samu na tsuwa sosai a dukkan wani abu da zeyi abu nagaba shine mutun yasa lokaci ya zauna yayi tinani mene da menene zeyi ya shirshirya ya tsara abubuwan da zeyi idan mutun ya zauna ya shirya ko kuma ya ƙara abubuwan da zeyi ze temaka mashi wajan mai da hankali wajan abun da zeyi kuma ze maida hankali ze temaka mishi wajan natsuwa da bada himma akan duk wani abu da ya shirya zeyi tsara yanda mutun ze tafiyar da rayuwan shi abune me matuƙan mahimmanci wanda ze ba mutun ikon maida hankali ko ya samu yacima gaci angan duk wani abu da zeyi

Abunda nakeyi ko in ce Abubuwan da nakeyi. a cikin kowanne Sati da kuma wanne amfani yake da shi ga rayuwata. To abunda nakeyi kowanne sati, abubuwane guda biyu ko guda uku. Ko ma ince kullum da abinda nakeyi wanda yaje da mutuƙar mahimmanci ga rayuwata. Na Farko: Ina ƙoƙarin kula da gidana, a matsayina na Uwa, ina ƙoƙari sosai wajen ganin cewa yara na sun wayi gari cikin ƙoshin lafiya, sun shirya kuma sun tafi makaranta. Wannan abune mai mahimmanci, saboda yana sani bayan sun tafi makaranta ni ma in mai da hankalai akan ayyukana da zanyi. na gida kafin in fita. Sannan abu na Biyu: Macen da take koyrwa, wanne abune takeyi misali za'a ce wanda yake da muhimmanci ko yake taɓa muhimmin abu a rayuwarta? Shi Malami kullum babban burinshi shine ya koyar da yaro, ya ba yaro ilimi, ya ba yaro ilimi, ya kuma tarbiyantar da yaron. Saboda haka ina iyakan ƙoƙarina, wajen ganin cewa, idan na fita wajen aikina ina ba yara ilimi, dai-dai gwargwado yadda za su fahimce ni kuma ina ƙokari wajen ganin cewa tarbiyar yara ya tafi dai-dai ba tare da wani cin hanci ko rashawa ba. Abu na gaba da nakeyi, sahi wannnan abun da nakeyi no koyarwar nan yana samun in samu natsuwa a cikin zuciya na. Yana sa ni in ji cewa na samu gamsuwa wajen sauke nauyi da yake kaina. Shi wannan nauyi ba komai bane facewnauyin ba da ilimi da koyarwa da tarbiyantar da yara shine abubuwan da nakeyi kuma abubuwan da nake ta cewa suna da muhimmanci gaske a rayuwarmu.

ya nake shirya ranan aiki to yadda nake shirya ranan aikina shine tinda daddare kafin garin Allah ya waye nakan tsara yadda zan tafiyar da abubuwana misali tin daga safe ina fita wajan aiki kuma yara zasu tafi makaranta domin rage lokaci ko kuma domin mu samu mu fita da wuri akwai abubuwan da nakeyi tin da daddare wanda ze ragemun lokaci idan zan fita? tinda daddare muna ƙoƙari wajan kwakkwashe kayaiyaki da kwashe kayan wasa wanda yara sukayi amfani dashi na ajjiyesu a ma hallin daya dace wani lokaci am za afito da kayan makaranta na yara a ah ajjiyesu yadda ko da antashi da safe bayan anyi wanka kayan na nan a ajjiye se aɗauka idan yakama ma zan rarrage abinci kaman idan zan dafa shinkafa da muyane se in markaɗa kayan miyan tinda daddare tafasashi se in ajjiyeshi agefe idan gari Allah yakaimu se inyi wanka mu shirya ai ƙoƙari a haɗa abincin safe da wuri bayan an haɗa abinci safe se kowa ya zauna yaci to wannan kayan da aka dauko tin jiya da daddare ko za a ɗauko yara baka na makaranta nima a wannan lokacin zanyi ƙoƙari na wajan ganin cewa naje nayi wanka na shirya ina duba lokaci sannan in haɗa kan yaran kowa ya shirya ya fita akan lokaci batare da an makaraba ba tare da kuma anɓata lokaci ba da haka muke shirya rini ranan kuma yadda ranan ze kasance mana

Idan na kasance cikin ma'aikaciya ko in ce jami'a wanda suke kula da tituna. Jami'an Titi, zai iya yiwuwa jami'i a babbabn titi na wajen gari ko kuma titi, ƙananan tituna da suke wajen gari. To idan akace Jami'an a titi, me ma suke yi? ɗaya daga cikin abun da jamia'an kan titi suke yi shine na ɗura da titi da kuma lura da masu tuƙa ababen hawa, wanda suke kan titi. Ta yaya zasu ɗura da mutanen da ke kan Titi? Wajen ganin cewa, suna bin dokokin bin kan titi suna kuma tuƙa mota a yanayi yadda ya dace. Sannan kuma amfanin waɗannan jami'an shine tabbatar da cewa mutumma ya isa shekarunshi, kuma lafiyanshi ƙalau, da yaje tuƙawannan mota haka? To abinda zanyi a matsayina na jami'ar titi ko jami'a wanda take a ma'aikatan da suke kula da tituna, ko na ƙasa ko na jaha. Abunda zan yi idan na kama mutum yana duba titi ba alhalin yana alhali yana.. karya dokan kan titi, me zanyi ko me zan cewa mutum idan na kama shi? Abu na Farko da zanyi, idan na kama mutum yana karya dkan titi shine ya nuna mi takadda ko shaidan shi na tuƙa mota. Ma'ana idan mutum zai zama ƙwararren mai tuƙa mota akwai wani takadda da ake zuwa ayi wanan takaddadan shi zai nuwa cewa anba mutum daman cewa ya cancanta ya yi tuƙin mota. To abinda zan fara tambayarshi shine ina wannan takaddan motan, takaddan iini tuƙa motar. Bayan nan sai in tambayeshi ina takaddun mtar da yake tuƙawa? Amfanin duba takaddu shine ka gane ma motanshi ya ke tuƙawa ko kuma motan arone, ko kuma motan wani ya je ya ɗuko. Baya waɗannan tambayoyin, sai a tambay mutum dalilin da ya sa yake karya dokan bin hanya. sai a ji menene dalilin da ya sa mutum yake karya dokar kan hanya, Bai san dokan bane? ko ko dai da gangan yake yi?

Hanyar da na ke bi, idan zan je wajen aiki ko makaranta Toh idan zan je wajen aiki akwai hanyoyi kalla kalla da mutum zai iya bi ko in ce akwai hanyoyi kalla kalla da zan bi wanda zai kai ni wajen aiki da farko dai bayan na tashi da safe na yi kamala komai na dauki jaka ta, na fita zan je wajen aiki ina fitowa kofar gida sai in kalla gabbas idan na kalli gabbas, sai in fara tafiya. Da ya ke ma titin da nisa da ga gida ko in ce sai ka yi tafiya mai nisa kafun ka fita bakin titi inda za ka samu abun hawa ka tafi toh idan na bi gabbas dinnan ina tafiya akwai lungu ta dama da zan bi sai kuma idan na bi ta lungun na yi tafiya kadan akwai wani lungu ta hagu toh a nan zan fado wani layyin shi layyin a kan samu abun hawa idan zaa je idan na samu abun hawa zan dauki abun hawa da ga nan, ya kai ni babban titi. Idan kuma ba samu abun hawa ba zan yi tafiya a kafa, imanar tafiya minti goma har zu wa bakin titi idan na je bakin titi, sai un tsalaka titin tsannan akwai hanya da ya ke kallon shi wannan layyin da na biyo shi zan cigaba da tafiya idan na je, na yi tafiya kadan za wucce wata makaranta ta gwamnati bayan na wuce makarantan akwai asibiti shi ma na gwamnati a wajen bayan na je sai un isa kofar inda na ke aiki sai in shiga. Idan ko makaranta zan je, tun da ina yin dukka ina yin makaranta, ina zuwa aiki zan haw abun hawa bayan na fito titi sai in sayar da shi in fada mishi inda zan je. idan na fada mishi in da zan je, na samu wanda zai ta can ne sai in haw abun hawa sai ya fara tafiya da ni bayan mun tafi mun mika tit zamu sauka da ga kan layyi mu shiga ta wani layyi daban toh da ga nan laayyin kuma zaa kara mikan hanya da ya ke makarantan ya na da nisa gaskiya ba zai tafu a kasa ba dole sai mutum ya samu abu, abun hawa kafun ya kai shi inda zai je idan na haw abun hawa, zai kai ni har baki makaranta. tsannan sai in sauka, sai in shiga cikin makaranta.

A matsayina na shugaba na safaran harkan mota wanda zai dauki maaikata musamman wanda zai tukka mota akwai tambayoyi kala kala da ya kamata ka yi ma, ku yi ma drevan kamar haka misali idan mutum ya zo ya na niman a dauke shi da aikin tukka mota abu na farko da za ka tambayemutum shi ne ina laisisin shi maana ina takadar sheda na cewa shi drevan tuka mota ne ko takkadar da ya ke nuna cewa an ba shi dama ya tuka mota tsannan wani tambayan da za kayi ma mutum shi ne shin ka taba tuka mota ne? toh wannan ma wani tambaya ne mai mahimmanci da mutum zai tambaya ka taba tuka mota ne? idan mutum ya ce eh toh sai ka tambaye shi wanna irin mota, ka taba tukawa tsannan kuma shekara nawa ka yi, ka na tuka wannan mota duk shi ma tambayoyi ne da za'a yi ma dreva. Tsannan kuma za ka tan bi dreva, ya lafiyar idon shi saboda idan yana tuƙi zai iya tuƙi da rana ne ko da safe ne ko dadare ne tsannan ya lafiyar kwakwalwar mutumduk zaa tambaya mutum ne mai cikakiyar lafiya ko ko yana da wasu matsaloli a na kanan lafiyar shi wani tambaya da za ka yi ma mutum kafun ka dauke shi sanaar tukka mota shi ne, ya taba yin tafiya wanda baa garin ba misali kana wani gari ka na so ya je wani garin daban ya taba tafiya zuwa wani garin idan ya ce eh, sai ka tambaye shi toh wani gari da wani gari ya je duk waƴannan zai sa mutum ya gane cewa shi wannan wanda ya ke san ya tukka motan ya cancantu ya tukka motan ko ko bai cancanta ba wani tambaya da zaa yi ma mutum shi ne idan ya je gari kaza zaa iya tambayan shi toh idan zaa je gari kaza awa nawa ya ke dauka domin ka tabbatar da cewa da gaske ya ke ya taba bin hanyan ko kuma, za ka iya tambayan mutum idan zaa je gari kaza wani hanya zaa bi toh shi kuma wannan mutumin da sai abi hanya kaza kaman an bi hanya a ko abi hanya ba, ko ja, ko sa, ko da duk waƴannan tambayoyi ne da ya kamata ayi ma mutum idan zaa dauke shi sanaar tukka mota. domin tabbatar da ingancin shi wajen tukka mota

Ka fadi hanya da ka fi jindadi ko kafi so a ta fanar sapara toh da ya ke akwai hanyoyi daban-daban da mutum zai iya bi, wurin yin tafiya misali akwai tafiya ta titi, akwai tafiya ta jirgin sama akwai tafiya ta jirgin kasa tsannan akwai tafiya ta ruwa ni dai duk ciki wanda na fi so ita ne tafiya 'a titi. Idan a ka ce tafiya ta titi mai a ke nufi shi ne abun hawan idan zai tafi, mutum zai tafi da ga waje waje zuwa wani wajen, za'a bi ta titi ne. abunda ya fi sa na fi san tafiya ta titi shi ne idan a na tafiya ta titi, mutum zai buda idon shi sosai zai ga abubuwa kala-kala, wanda bai taba gani ba. Ma'ana zai ga garuruwa daban-daban zai ga garuruwa kala-kala zai ga abubuwa da be taba gani ba zai kuma iya ganin, abun sha'awa 'a hanya ka dauki misali, mutumin da ya ke kallo za shi Jigawa ko ace mutumin da ya ke Kano, za shi Kaduna. za'a bi ta garuruwa kala-kala a hanya ko da mutum be taba sannin hanya ba zai iya tambayan dreva drevar ina ne nan dreva ya sunan garin nan za ka gan mutane a hanya su na sana'a za ka gan mutane su na kasuwanci ko kuma za ka ga mutane su na rayuwa 'a hanya. Toh duk za ka iya tambaya ta wannan zai kara ma mutum ilimi zai kara ma mutum wayewa, zai kuma kara ma mutum tsananya a kan abubuwa tsannan kuma tafiya ta mota, ta hanyar kasa ya na rage haɗarin mota ko da anyi haɗarin ba ya nupa, kaman na wasu hanyoyin tafiya dan idan a ka yi haɗari zai iya samu kowa ya rasa rayuwar shi misali ta jirgin sama duk inda a ka yi tafiya ta jirgin sama a ka yi haɗarin jirgin sama toh da wuya mutum ya rayu Irin haka, shi ya sa na fi san tafiya 'a titi. ko da an yi haɗari wanda mutum ba ya pata wani lokacin ma, ba abinda zai samu kowa hata mota da a ka yi tafiya da shi ma ba abinda zai same shiko da ko wasu sun mutu ba lallai ne kowa ya mutu ba

Toh a yau dai za mu koyi yadda a ke sinasir da miyan taushe ita dai sinasir wani abinci ne na gargajiyya na mallam bahaushe wanda a ke yi, tare da miyan taushe toh idan za a yi sinasir, abu na farko da zaa fara yi sai a samu shinkafa, danyen shinkafa maana shinkafan tuwo mutum zai gyara shinkafar shi tsannan sai ya jika shi kafin ya jika, zai wanke shi sai ya jika idan shinkafan ta jiku, kaman na awali hudu haka sai mutum ya wanke shinkafar shi ya kara wankewa sai ya samu dafefen shinkafa, ko kuma tuwo dan kadan sai ya kara a kan shinkafan shi tsannan sai ya je ya kai markade bayan a markada shinkafan, an dawo sai a zuba yeast a ciki shi wannan yeast din, ya na taimakawa wajen kunbura shinkafa sai a rufe a bashi wasu awani ko awa daya ko zuwa awa daya da rabi a lokacin ya kunburo sai a dauko wannan kullun wainan kullun sinasir sai 'a bubuga shi, sai 'a kara bakar poda 'a saka suga aciki da dan gishiri dan kadan sai a jujuya a seta shi ya yi kauri dai-dai yanda a ke bukata kafun nan an daura kaskon sinasir a kan wuta an zuba mai sai a zuba kullan, sai a samu marfin tukunya, sai a rufe shi. Idan ya yi, shi kenan zaa ga ta saman yayi huji-huji kuma ba alamun kullu a saman shi shi sinasir baa juya shi idan gefe daya ya yi, shikenan ba sai an juya ta dayan gefen ba Toh, siya a ke miyan taushe shi dai miyan taushe, yanda a ke yin shi zaa samu kayan miya tumaturi, tatase da albasa da atarugu sai a gyara a markada idan an markada, sai a zo a zuba a tukunya a tafasa shi har sai ruwar jikin shi ya tsame idan ruwar jikin shi ya tsame sai a zuba mai a ciki bayan an zuba man sai a tsotsoya shi idan mutum na da nama, ko kifi ko ganda, ko wanni abu dai sai ya zuba hadde da ruwan nama bayan ya tapaso, sai mutum ya zuba kabewa da geda idan ya zuba kabewa da geda sai a rufe, a bar shi ya nuna sai kuma bayan nan a zuba ganye a ciki shi miyan sinasir, baa cika yin shi da kauri ba shi kuma ba zai yi ruwa-ruwa ba, san da dai yayi a tsaka tsakiya haka a ke yin shi toh da ga nan in an gama, sai a samo paranti sai a zuba wa sinasir sannan sai a zuba miya, sai a ci lafiya

Abunda na fi so inci a gida ko bayan na fita, duk inda ya ke na gan shi na kan so in ci wannan abun ba komai ba ne, taliya taliya irin na yara da ake talla ina matukar san wannan abincin wanda duk inda na ganshi ko da a gida, ko a waje ne ina cin shi toh da farko dai, taliyan yara kala-kala ne amma akwai wani guda daya wanda ya kauran suna sosai ina san shi sosai da farko yanda a ke hada shi zan dauki ruwa, misali idan zan dafa guda daya zan samu ruwa kopi daya in daura a kan wuta in kuna wuta na bayan na kunna wuta sai in samu kayan miya atarugu da albasa sai in yayanka su kanana-kanana wani lokaci kuma sai in jajaga shi ko in sa a abun burga kayan miya, markade shi bayan nan sai in zuba wannan markadaden kayan miyan ko jajagaggen kayan miyan acikin ruwa ruwan da na daura a kan wuta dan ruwan ya tapaso sai in dauko wannan talliyan sai in zuba aciki sai in rage wutan ya dafu ahankali ahankali na kan so taliya na da haddi zan zuba mishi, kayan ganyanyaki idan ina da shi. Da shi zan yi amfani, wajen ganin cewa na dafa wanan talia. Yanyanka su in zuzuba su aciki idan ya nuna, kafun ruwar ya same sai in zuba ermm gishirin da yake ciki da abun ɗanɗano, da akayi haɗe da taliyan shi zan zuba aciki sai in jujuya, in tabbatar ɗanɗanon ya mun daidai yanda na ke so kuma in tabbatar cewa taliyan ya nuna yanda na ke so. sai in samo paranti na tsannan in samo choƙoli sai in samo ruwan sha da zan hada da shi tsannan in kashe wutan sai in bashi mintocci yan dan tsilala tararin, ya koma cikin taliyan idan na tabbatar kaman minti biyar ya hucce, sai in dauko parantin sai in juya taliya na a ciki sai mu, in zauna, sai in fara ci.

Iyali, abu ne mai matukar mahimmanci a rayuwar dan Adam. idan mutum ya na so ya mayar da iyalin shi, ko gidan shi waje mai nishadi, da an nashuwa da jin dadi akwai hanyoyi kala-kala da mutum zai bi wanda haka, zai iya kasancewa amma kafun mu je nan, idan an yi maganan iyali, mai ake nufi shi wannan iyali ya kasu kashi-kashi akwai wanda a gida zaa ga da ga uba sai uwa, sai ƴaƴan su akwai kuma, wanda akwai uba akwai uwa akwai yara, akwai kuma kakani akwai innoni, akwai kawu akwai ƴaƴan yayin, akwai ƴaƴan kanne akwai ƴaƴan yanuwa gabakidaya a hadde a cikin wannan gidan idan mutum ya na so ya sa iyalin shi, ko gidan shi ya zaman wurin na nishadi da al'nashuwa akwai abubuwa kala-kala wanda mutum zai iyayi wanda hakan zai iya kasancewa abu na farko shi ne a samu lokaci da kowa a gidan zaa zauna tare musamman idan kowa ya na fita yara su na zuwa makaranta, iyaye su na fita aiki sai a dinga samun lokaci misali dadadare a na cin abinci tare kowa a zauna a wuri daya a ci abinci tare a wajen zaa iya yin kirrarake kala-kala za kuma a iya yin nishadi zaa iya tambayoyi kowa matsalolin shi a ji abunda ya ke damun shi Tsannan kuma, zaa iya kallo tare bayan an gama cin abinci, sai a koma pallo a soma wajen inda kayan kallo su ke a zauna ayi kallo a wajen kallon shi ma zaa iya nishadi ko kuma uba, zai iya kwasan yaran shi ya fita tare da su ya kai su wajen shakatawa ya je ya siya masu abubuwa, su haw lilo su yi tsalle su yi rawa, su ji dadi. Bayan nan, idan gida misali akwai kakane manya tsofofi za su iya hada jikokin su su dinga ba su tasuniyya cikin dare inda za su ba yara labarai kala-kala, wanda za su nishadantu daa rayuwa da kuma tasuniyyan da ake ba su

Abunda na fi jindadin yi tare da iyali na iyali na, abu ne mai mahimmanci a gare ni ina jin dadin kasancewa tare da su a ko da yaushe idan gari Allah ya waye ya sa kowa ya shirya, ya fita aka dawo akwai abubuwa da dama da mu ke jindadin kasancewa tare ina jin dadin kasancewa tare da iyali na idan mu ka zauna wajen cin abinci kowa ya ci abinci tare ana hirra tare ana cin abinci, ana wasa ana jindadi tsannan kuma, ina jindadi wajen, idan mu ka zauna kallo tare da iyali na. A yi kallo, ayi nishadi wani abu da na ke jindadin kasancewa tare da iyali na shi ne idan mu ka zauna waje daya kowa ya na fadan abubuwan da ya ke so kuma ina iyakan kokari na wajen ganin cewa na yi ma kowa abunda ya ke so an biya ma kowa bukatan shi ko kuma idan muka fita, wajen nishadi, tare da su iyali na, abun alfaari na ne saboda mu na jin dadin kasancewa tare da su idan na kalle su na gan su kowa ya na zaune tare da ni ana farinciki, ana alnashua ina matukar jindadi wannan kasancewatare da iyali na. Tsannan kuma, wani lokaci mu kan shi yi tafiya tare, mu je wani wajen daban ba didan mu ba mu zauna tare da su mu canza yanayin wuri mu canza maalmala da mutane, mu samu wasu mutanen da ba wanda mu ka saba rayuwa da su ba tare da iyali na saoda iyali na su ma su ga sabobin mutane wayanda ba su sani ba, su canza rayuwa domin nishadin su, da jin dadin su Iyali na, abun pa alpaari na ina matukar san su kuma ina jindadin kasancewa tare da su idan na kalle su, kawai na gan su a kusa da ni ina matukar jindadi kasancewar su tare da ni.

Aiki abu ne mai matukar sa gajiya idan mutum ya na yin shi akwai abubuwa daban-daban wanda mutum zai iya yi, bayan ya taso daga aiki wurin hucce wannan gajiya, da ya kwaso a wajen aiki shi. Idan na dawo a wajen aiki abun na farko da na ke yi shi ne, zan zo gida daga wajen aiki na tsannan kuma, idan na zo gida zan canza kayan da na fita da su, daga wajen aiki na bayan na canza kaya, zan samu ruwa mai ɗumin gaske sai inyi wanka saboda in huta gajiya, da ya ke tattare da ni idan na fito, na shirya sai in samu ruwa mai sanyiko lemu mai sanyi wanda zan sha ya hucce mun gajiyya, da ƙishin ruwa da tattare da ni ln ci abinci, tsannan sai inyi kallo kallo, shi ma wani abu ne wanda idan mutum ya gaji, ko da bayan ya dawo aiki zai iya yi wajen ganin cewa ya huta gajiya, da ya kwaso da ga wajen aiki ko ban yi kallo ba bayan na dawo da ga wajen aiki zan iya samun shuru wanda babu hayaniya misali daki na sauke labulaye kashe fitilla, sai in kwanta in na samu, nayi kwanta, sai inyi patan bacci ya dauke ni ko da banyi bacci ba, idan mutum ya kwanta zai huta gajiya, sosai soai duk wani gajiya da mutum ya kwaso, zai huta Bacci abu ne mai mahmmancika mutum idan ya kwaso gajiyan aiki, ya dawo gida, ya zo ya yi shi idan mutum ya kwanta yayi bacci, duk wani gajiya zai bi jikin shi, ma kwakwalon mutum zai huta, da ga gajiyyan wannan aikin da ya kwaso bacci, ya na taimakawa, wajen kara lafiyar mutum. shi yasa duk wani hayaniyya da duk wani gajiyya ya hucce da mutum ya kwaso.

Aiki wani abu ne da mutun yake yi ko ince idan mutun yafita aiki yana kwaso gajiya kala kala to idan mutun ya kwaso wannan gajiyan yadawo gida me da me ya kamata yayi wanda ze huce mishi wannan gajiyan da ya kwaso bayan na dawo daga aiki abu na farko da nakeyi se in kamo hanyan gida bana zuwa ko ina gida nake zuwa idan nazo gida se in cire kayan da nafita dasu naje gurin aiki se in same ruwa me ɗimin gaske amfanin dafa ruwa me ɗumi wajan yin wanka idan andawo aiki shine ze temaka wajan rage duk wani gajiya da mutun yakwaso daga wajan aikin shi idan nayi wanka se in canja kaya se in fesa tirare a jikina saboda inason ƙamshi yana sani nishaɗi yana sani in manta duk wani gajiya dake cikin kaina wani hanya da mutun ze iya bi wajan hutawa bayan yadawo aiki? ze iya samun abinci yaci ya ƙoshi ko kuma yasama lemu me sanyi ko kuma ruwa me sanyi yasha musamman idan lokacin zafine bayan haka mutun ze iya motsa jikinshi motsa jikima yana temakawa wajan hutar da gajiya akwai motsa jiki kala kala wanda mutun zeyi ko kuma yasamu waje me shiru ya zauna ya kashe wayoyin shi ya kashe kayan kallo ya zauna yayi shiru saboda zuciyan mutun da ƙwakolwan shi ta natsu daga gajiyan da ya kwaso wani hanya da mutun ze iya huta gajiya sheine wajan cin kayan ita ciya itaciya sunada sinadarai zasu temaka wajan hutar da gajiya ko mutun ze iya sauraran waƙoƙi kala kala dan dai yasamu ya huta daga gajiyan da ya ƙwaso

bakanike shine mutumin da yake gyaran motoci wa'inda ake kaiwa gyaran mota idan mota ta lalace toh shi wannan bakaniken ta wasu hanya zai bi wajen ganin cewa ya huta da yamma idan ya kammala aikin shi na kanikan ci toh abu na farko da mutum yakamata yayi idan ya gama aikin shi shine ya maida komai da komai na kayan aikin shi inda yakamata ma'ana ya tattara kayan aikin shi ya mayar da su inda suke ya kwashe komai da komai ya rufe garejin shi idan yana da banɗaki a garejin ana sa ran yaje ya canza kayan da yake aikin kanikancin da shi tunda duk lokacin da mutum zaiyi aikin kanikanci yana cire kayan shi yasa wannan kaya wanda yake amfani dashi na musamman wajen yin aiki toh sai ya cire wannan kayan ya samu ruwa mai tsabta da sabulu ya shiga banɗaki yayi wanka sosai ya wanke duk wasu maiƙo dake cikin wannan aikin na kanikanci da yayi idan yayi wanka sai ya canza kaya daga kayan kanikancin shi da yake amfani da shi zuwa kayan shi da gida sai ya rufe shagon shi ko ya rufe garejin shi sai ya tafi gida wajen iyalan shi idan yana da shi idan mutum yana da iyali idan bakanike yana da iyali sai ya tattara shago ya rufe sai ya koma gida idan ya koma gida sai ya sake yin wani sabon wanka sai ya huta sosai sannan sai a kawo mashi abinnci sai ya ci abinci idan yaci abinci sai ya samu waje ya kwanta ya huta saboda gajiya da aka kwaso a waje ayyukan da aka yi na wannan rana idan kuma mutum ba shi da ra'ayin yin bacci bayan ya dawo gida ya huta sai ya shirya idan akwai inda suke zama tare da abokan shi sai ya fita can wajen su yaje ayi hira a gaisa na wani lokaci kafin dare kuma yayi ya koma gida

Idan mutum ya kwaso gajiyan shi ya gaji sosai kuma yana so ya huta akwai abubuwa daban daban wanda zai iya yi domin ganin cewa ya huta wannan gajiyan da yake damun shi a misali mi idan na gaji abunda nake yi shine musamman idan na taso aiki zan iya motsa jiki kan mutum ya gaji zai iya motsa jiki akwai motsa jiki kala kala wanda ake yi wanda yake sa mutum ya wattsake daga gajiya da ya kwaso bayan nan mutum zai iya kallo ya samu waje mai kyau ya kunna kallo musamman a falon shi yayi shiru ya sauke labule yanda babu ko wani irin hayaniya sai ya kunna kallo yana yi yana nishaɗi ko kuma mutum zai iya kunna waƙa akwai waƙoƙi masu daɗi wasu kwantar da hankali wanda zasu sa mutum ya huta gajiya ko ya samu natsuwa daga gajiyan da ya kwaso bayan haka mutum zai iya samun abinci mai daɗi ko kuma ruwa mai sanyi ko kuma lemu wanda zai dunga korawa wanda idan yana sha cikin natsuwa zai iya samun natsuwa da kuma huta gajiya daga gajiyan da ya kwaso bayan nan mutum zai iya yin wanka ya samu ruwa mai zafin gaske yayi wanka ya gasa jikinshi ya mammatsa jikinshi yanda zai tabbatar cewa ya huta gajiya daga gajiyan da ya kwaso kuma bayan nan mutum zai iya yin tafiya dogon tafiya misali Sai ya tashi daga inda yake yana yi kaman yana motsa jiki yana tafiya shima wannan yana rage ma mutum gajiya daga gajiyan da ya kwaso ya samu ya ji cewa ya huta gajiya daga nan Mutum zai iya samun waje ma yayi shiru ya natsu yanda babu hayaniya gabaki ɗaya

idan mutun zeyi bacci ana buƙatan natsuwa ana buƙatan ciyan hankali ana buƙatan mutun yacire damuwa cikin zuciyan shi to amma wani hanya mutun zebi wajan cire zuciyanshi akan wayan hannunshi kafin yaƙwanta bacci shidai wannan wayan ya zamema mutane jiki mutun baya iya rayuwa batare da ya dan danna wayaba wani lokaci ma kana cikin danna wayan se bacci ya kwasheka kayishi kaba ɗaya batare da ka kashe wayan ba kuma wayan tana hannunka to wani hanya zamu bi dan ganin cewa mun rage amfani da wayoyin mu musamman idan zamuje bacci abuna farko da mutun zeyi shine ya tsara yanda zeyi amfani da wayanshi musamma da daddare mutun se ya tsara idan lokaci yakai ƙarfe kaza musali idan lokaci daga karfe tara ko ƙarfe goma na dare bazan sake amfani da wayana ba sannan kuma bama zan kunna wayanba kuma mutun yakashe wayanshi se ya ajiye amma idan mutun yasama ryan shima azuciyanshi cewa bazeyi amfani da waya to zuwlokacin na yi se mutun ya ajjiye wayanshi agefe ko kuma ya ajjiyeshi can nesa dashi se ya kwanta bacci to idan yayi haka temaka mishi dan ɗauke zuciyan shi ko kuma mutun ya ƙirƙiro da wasu aiyukan da zeyi ko karatun littafi ko karatun tatsuniya idan mutun na riƙe da littafi yana karatu ko yana sauraran tatsuniya dole ze bar wayanshi agefe ba tare da yana dan dannawa ba hakan ze temaka wajan gani cewa mutun ya rage amfani da wayanshi kafin bacci ya ɗakeshi

Waƙa wani abu ne ko ince wasu baituttuka ne da akeyi wanda suke jawo nishaɗi idan ɗan adam ya kalla ko ya saurara shi waƙa za a iya sauraran sa a ko wani lokaci ko da safe Ko da rana ko ma kuma da daddare amma ya fi daɗin sauraro idan da daddare ne lokacin mutum zai kwanta bacci akwai waƙoƙi masu daɗin gaske wanda idan mutum ya saurara ko yana sauraran su zai sa shi nishaɗi ni dai ta fanni na nafi so in sauari waƙan hausa a waƙan hausan ma akwai waƙoƙin soyayya ina son sauraron waƙoin soyayya da daddare idan zan kwanta bacci akwai na mawaƙa kala-kala wanda ba sai na lissafa sunayensu ba wasu zasu sa ka cikin shauƙin soyayya wasu kuma zasu sa ka cikin nishaɗi wasu waƙoƙon ma zasu sa ka ka manta duniyan da ka fito ina son sauraron waƙoƙin hausa saboda suna sa ni nishaɗi cikin dare idan kuma kana sauraronsu zasu sauke maka duk wani gajiya da ka kwaso zaka ji cewa baka jin ko wani kalan gajiya zaka manta da duk wani damuwa wanda yake tattare da kai waƙoƙin soyayya suna soyayya suna sa mutum ya ƙara jin danƙon soyayya a cikin zuciyan shi suna sa mutum ya ji shauƙi sosai a cikin zuciyanshi suna kuma sa mutum ya nishaɗantu ya ƙara ƙaimi a cikin nashi fannin soyayyan kuma suna taimakawa idan mutum zai yi bacci ya saurare su ya samu bacci mai daɗin gaske ba tare da ya san ma lokacin da bacci zai ɗauke shi ba idan yana sauraron waƙoƙin soyayya

Gata nan gata nan ku A dai wani gari ne akwai wata yarinya mai suna Amaya ita dai Amaya tana da son abun duniya gashi kuma babanta ya rasu mahaifiyarta ita kaɗai ce take ƙoƙari da ita a cikin wani ƙauye suke Amaya ayarinya ce mai son abun duniya da son kwaɗayi sai dai gashi su a gidansu basu da arziki mahaifiyarta ita ce take zuwa gona kullum idan tayi noma ɗan aikin da tayi a gona abincin da ta samo shi zata kawo musu su ci a gida akwai ƙawar maman Amaya da take birni dama kullum tana ce musu maman Amaya su dawo birni su zauna tare da ita tuda ita tana da kuɗi a birni amma maman Amaya sai tace ita ta fi son ƙauye rayuwan ƙayue ya fi daɗi da sauƙi to wata rana da Amaya suka yi hutu kuma ƙawarta ta dame ta sai maman Amaya tace to tunda ƙawata ta dame ni sai munzo birni ni kuma bana so in zo birni ki shirya tunda an muku hutu sai ki tafi birni ai ko Amaya tayi ta murna ta shirya kayan ta ta shirya kayanta cikin akwati tana ta murna zata tafi birni ai ko Amaya taje da mamanta tasha mamanta ta sa ta a mota nan da nan sai ga Amaya a birni dama tana da kwatancen gidan ƙawar mamanta sai ga ta har ta hau abun hawa har taje gidan ƙawar mamanta tayi ta jin daɗi taje gidan masu kuɗi ga abinci kala kala irin wanda take buri a rayuwanta da bata samu kun san ta dama da son abun duniya ai ko taci abinci mai daɗi taci wannan ta ture ta ci wannan haka fa Amaya tayi ta yi da ta gama ƙawar mamanta Aunty Saro sunan ta tace mata taje tayi wanka ta huta tayi bacci da ta je bacci ta kwanta a katifa a gado ga bargo go iska mai daɗi wana busa ta ba kaman ƙauye ba da basu da abun hawa basu da gado sai dai su kwanta a ƙasa ai ko Amaya tayi ta rayuwa a can har hutun su ya ƙare maman Amaya tana ta kiran waya tana tura saƙo ma ƙawarta Amaya fa ya kamata ta dawo saboda hutu ya ƙare kar a koma makaranta karatu ya wuce ta ai ko Amaya dai bata ji daɗi ba tayi ta ɓata rai saboda wai ita bata so ta koma gidan su ita tafi so inda akwai kuɗi ita bata ga meyasa mamanta baza ta dawo birni ba a haka dai a haka dai ta tattara kayan ta in gaya muku ta koma? sai da taje tasha ma kawai ba sai ga Amaya ta dawo gidan Aunty Saro ba tace mata: "Amaya" ke da muka rabu zaki koma gida hutu me ya faru sai kawai Amaya tayi ƙarya wai ai taje gida mamanta ne tayi tafiya kuma ba inda zata zauna shine tace ta ƙara dawowa ita dai maman Amaya tana can tana ta jira Amaya ta dawo taji shiru tun tana kawaici har dai ta ƙara saƙo sannan ne fa Amaya ta shirya ba don ta so ba dai ta koma wannan ƙauyen dai da bata so Ta ƙurun ƙus ɗakin ɓera a nan muka gama tatsuniyan mu.

Lokacin kwanciya bacci lokaci ne na huta gajiya lokaci ne wanda mutum bayan ya tashi tun safe ya gama sabgogin da zai yi zai koma ya samu waje kuma ya kwanta to amma idan zan kwanta akwai abubuwa daban daban wanda nake aikatawa idan zan kwanta bacci kafin in kwanta zan tabbatar cewa na samu abinci na ci abincin dare amma sai wasu mintoci ko awanni kafin in kwanta zan tabbatar da na ci abincin dare bayan naci abinci zan sha ruwa sannan sai in bari wannan abincin da na ci ya sassauta sai naji cewa ciki na ya sake babu wannan nauyin ƙoshin sai in samu buroshi na da man goge baki sai in je in wanke baki na in ɗauraye baki na in tabbatar duk wasu abinci da na ci na wawwanko shi daga cikin bakina sannan kuma sai in samu ruwa mai ɗumi sai inyi wanka da sabulu na mai ƙamshi idan na fito wanka zan shafa mai na mai ƙamshi da kuma turare na sannan akwai mayuka na da nake shafawa a fuska na duk sai na tabbatar na shasshafa su kafin in shafa man ma zan goggoge fuska na saboda Duk wasu ƙura da duk wasu datti da na kwaso daga yinin safe da na fita ya gogu sannan sai in shafa man da nake shafawa a fuska na sannan sai in sa kayan bacci na in feffesa turare a jiki na sai in gyara gadona in shimfiɗa zanin gadona mai kyau in ɗauko bargo na in sa a gefe in kakkaɓe gadon shima gadon in feffesa mishi turare sai na tabbatar komai yayi daidai sannan in kashe fitilan ɗaki na sai in hau gado, sai

Idan aka ce mafarki ana nufin wani duniya da mutum yake ganin kanshi idan yana bacci duk da dai mafarki kala kala ne wani akan so a faɗe shi wani kuma ba a so a faɗe shi an fi so mutum yayi shuru da bakin shi idan yayi wannan mafarki kwanaki da na kwanta bacci nayi mafarki mai daɗi gaske da yake ina karati ban sani ba ko don na sa karatun a zuciya na ne ranan dai na ɗan yi karatu ma kafin na kwanta bacci amma da na kwanta bacci da yake karatun na nema ya bani wahala sai gani nayi mafarki wannan karatun dake bani wahala ya daina bani wahala kuma ma har munyi jarrabawa kuma na ci wannan jarrabawan sosan gaske har ma wai gashi na kammala karatun muna ta murna da ƴan gidanmu suma suna taya ni murna sosan gaske wajen ganin cewa na gama karatun duk fa a cikin mafarkin nake wannan wai har gashi an zo an mana taron yayewa irin wanda ake yi a jami'a ɗinnan a baku rifa da hula irin na ɗalibai da ake yayewa wai gashi har an yaye mu har kuma na karɓi takardan shaidan cewa na kammala karatu na ba iya nan mafarkin ya tsaya ba fa sai gashi na zo cikin ƙanƙanin lokaci ana neman ma'aikata ma'aikata a wani ma'aikata sai gashi na bada takarduna kafin in sani wai sai gashi har na samu aiki duk fa a cikin mafarki na samu aiki har na fara aiki can kuma sai na farka daga bacci amma na ji daɗin wannan mafarkin sosan gaske sai da nayi fatan ya kasance da gaske a haka

Aikin gida wani hidima ne da ake yi a cikin gida domin tsaftace gida idan mutum yana so gidanshi yayi kyau yayi tsafta akwai ayyuka daban daban wanda zai yi domin ganin cewa gidan shi ya tasftatu to amma a cikin aikin gidan nan misali akwkai shara akwai goge-goge akwai wanke-wanke akwai kuma awnke ban ɗaki akwai wanki akwai guga akwai cire yana duk wa'innan kaɗan ne daga cikin ayyukan gida da ake yi to amma cikin ayyukan gidan nan akwai ƙwaya ɗaya wanda yake damuna wanda gobe da safe nake tunanin ya zanyi da shi idan na tashi wannan aikin ba komai bane face wanke-wanke idan aka ce wanke-wanke ana nufin wanke kwanoni da aka yi amfani da su da aka yi abinci ko wajen yin girki ko kuma lokacin da aka ci abinci ma'ana dai kwanonin da aka ɓata wanda aka ci abinci suka fi tsaya min a rai suka suka fi damu na suka sa ni cikin tunani ya zanyi da su idan mun tashi da safe saboda ni bana son wanke-wanke zan iya maka so wani irin aikin gida ko duka ka haɗa min in yi zanyi amma ni ban son wanke-wanke duk dai wanke-wanken ma bashi da yawa kuma zan iya gama shi a lokaci ƙanƙani amma wani abu ne wanda yakea zama ƙalubale a gare ni a cikin aikin gida baya son wanke-wanke shine bana so kuma shine nake tunanin gobe da safe ya za ayi ayi shi kafin a fita.

Gyaran gida abu ne mai matuƙar mahimmanci, wanda idan mutum ya na da muhalli yakamata ya dinga yi, idan mutum ya na gyara gidanshi gidanshi zai kasance cikin kyau, da abin ban sha'awa, da kuma birgewa, kowa idan ya zo zai so gidan mutum kuma zai ji daɗi a ce wannan gidanshi ne, to wane hanya mutum zai bi wajen gyaran gidanshi? ko kuma a wata wane irin gyara mutum yakamata ya yi? Idan mutum zai gyara gidanshi ba sai ya gyara komai da komai a lokaci ɗaya ba, zai iya ɗaukar wannan ɓangaren daga baya kuma bayan ya gama gyaran ɓangare ɗaya sai ya zo yai gyan ɗaya ɓaren, ni yanzu a gidana, abunda ya ke buƙatar gyara shine fentin gida, duk da dai ba mu daɗe da yin fentin gidan ba, amma kuma saboda yara da yanayin inda muke zama, fentin ya na buƙatar gyara, inada yarinya 'yar ƙarama na makaranta takanyi amfani da abun rubutunta na makaranta wajen ganin cewa duk abinda ta ke koya a makaranta ta rurrubuta man shi a jikin fenti, saboda haka za mu yi ƙoƙari wajen ganin cewa mun yi sabon fenti sabon fenti a gidan, kuma idan za mu yi fentin wannan karin za mu yi fenti ne wanda baya ɗaukar datti, sannan kuma za mu samu fenti mai irin wanda koda anyi rubutu akai zai goggoge, za'a iya amfani da soso wajen ganin ce wa an goggoge dattin zai fita da kyau, za mu samo fenti mai tsada wanda zai kwana biyu ba tare da ya lalace ba, ba tare da kuma gidanmmu ya lalace ya yi rashin kyan gani ba.

Gaisuwa abu ne mai matuƙar mahimmanci a tsakanin al'umma, idan ka na gaishe da mutane ko a addinance ko kuma a al'adance, abu ne mai matuƙar mahimmancin gaske, idan iyaye su ka ta so ya na da kyau su koya ma 'yan uwansu, su koya ma 'ya'yansu gaishe da mutane ya na nuna cewa kana girmama mutum kenan, gaisuwa ya na sawa ya nuna ce wa mutum ya na da ladabi kuma ya na da biyayya, gaisuwa ya na nuna irin gidan da mutum ya fito, gidan dattawa ne ma'ana mutanen arziƙi, ko ko gidan da babu tarbiya ne ga baki ɗaya kwata-kwata. Mahimmancin gaishe da mutane a cikin al'umma, abune babban gaske, idan ana gaishe da mutane ya na ƙara danƙon zumuncin al'umma da suke zaune a waje ɗaya, gaisuwa ya na sawa ya ƙarfafa zumunci, gaisuwa ya na ƙara mutunci tsakanin mutane da suke zaune idan ana gaishe da mutane a unguwa ko a cikin al'umma, ya na sa ma mutum tsaro saboda misali idan kanada gidanka kuma kullum ka fito ka na gaishe da mutane, to yau ko wata rana wani abu zai faru a wannan gidan naka kai baka nan ko wani abu na cutarwa mutanen da su ke unguwarku tunda ka na gaisawa da su, za su duba wannan mutuncin su kawo maka ɗauki, idan kuma aka duba da wanda ba ya yi, babu wanda zai shiga tsakaninshi, gaisuwa abu ne mai mahimmancin gaske, saboda ya na ƙara zumunci tsakanin al'umma, ya na ƙara zaman lafiya, ya na ɗabbaƙa al'adar mutane, ya na ɗabbaƙa addinin mutane, saboda al'ada duk wani al'ada ya nuna ce wa a dinga gaishe da na gaba, a dinga gaishe da mutane, kar mutum ya zo waje ya yi kamar bai san kowa ba.

idan mutum ya waye gari ko kuma a rayuwan mutum idan ya tashi ba zai ce dole komai zai ɗnga yi kai tsaye ba ya kamata mutum ya zauna ya shirya rayuwan shi ya tsara rayuwa akan yadda komai zai dinga tafiya mishi ba wai kawai idan ka tashi kayi komai a lokacin da kake so ko a lokacin da mutum ya ga dama ba idan har mutum yana so komai ya tafi mishi dai dai sai ya tsara komai a yanda ya kamata misali idan kai ma'aikaci ne wanda kana fita kullun kuma kana dawowa kayi hiɗinɗimin gidan ka yakamata mutun ya tsara lokaci da zai iyi komai ba wai kawai ya fara ba misali idan na tashi ina so inyi aikin gida inaso in fita toh sai mutum ya sa ma kanshi lokaci idan na tashi da safe zan fita ƙarfe taƙwas a kuma ƙarfe taƙwas dinnan ina so in rage aiyukan gida komai da komai toh amma kuma ya hakan zai kasance doke sai na sa ma kaina lokaci na tsara ma kai na na sa ma kai na misali idan na tashi ƙarfe biyar da rabi toh duk inda shiɗa tayi nayi wanka zuwa shiɗa da rabi nayi wanke wanke nayi shara daga nan zauwa ƙarfe baƙwai sai ya lissafa cewa minti talatin bayan yayi wanka ya ishe shi har ya ya ci abinci da ya dafa sannan idan ya dafa abincin ya zauna ya ci yayi wanka ya shirya ya gama komai kafin baƙwai da rabi yadda zuwa baƙwai da rabi ya dauki jakan shi ya fito daga gida ya fita ya kama hanyan tafiya toh idan mutun ya shirya shigen haka zai sa shi ya tsara rayuwan shi na yanda zai dinga tafityar da rayuwan shi ba tare da ya dinga makara misali a wajen aiki idan ko kuma kana so kayi abinci ne amma kana so ka dinga gamawa akan lokaci sai ka lissafa dai dai ƙarfe kaza na gama abincin safe idan kuma za'ayi abincin rana ka tabbatar duk inda ƙarfe daya yayi an gama abincin rana ko kuma duk inda ƙarfe shiɗa tayi na yamma an gama abinci ko kuma inda mutum ma'aikaci ya dawo gida kuma yana so ya huta sai ya tsara ma kanshi cewa duk inda karfe shiɗa yake na bar wajen aiki na iso gia yadda zan samu cikakken lokaci na hutawa da kuam lokaci da zanyi amfani dashi da iyale na a gida duk wa'ennan tsarurrukan hanya ne da mutun ze bi wajen inganta rayuwan shi wajen ganin cewa ya kyautata zaman takewan shi

Babban burina kullum idan Allah ya sa gari ya waye idan mun tashi da safe babban burina abinda ni ke so shine inga mun shirya ni tare da yarana mun fita akan lokaci ba tare da mun makara ba, wannan shine babban burina, inga ce wa na kai yarana makaranta akan lokaci, ba tare da sun makara ba, nima kuma ina so inga ce wa na isa wajen aiki na akan lokaci, to amma ya ya wannan abun zai kasance musamman idan ina makara ko da yaushe? To ya ya zai kasance mu cika wannan buri namu na son fita da wuri in ta fi wajen aiki yaran ma su tafi makaranta ba tare da sun makara ba? Abu na farko da yakamata muyi shine yara su fara bacci da wuri tunda wani lokaci tashi da wuri lattin rashin tashi da wuri shi ya ke sawa su kasa yin bacci da wuri za su kasa tashi ko an ce su tashi da safe bacci ya na cin su a ido, to idan aka tsaya wannan shiriritar shima ya na sawa wajen mutum ya makara sannan kuma yara su rage wasa cikin dare, saboda idan su kai wasa da daddare za su gaji sosai, nima a karan kaina idan ina so in fita da wuri to zan rage ayyukan da ni ke yi tun da daddare maimakon in ce sai da safe zan yi wasu ayyukan na gida, idan mu kai haka mu ka tsara komai yara su ka tashi su ka shirya da wuri nima kuma na rage wasu ayyukan da zan yi tun cikin dare na rage da safe kawai ƙarashewa zan yi, wannan zai taimaka wajen ganin ce wa mun daidaita lokacinmu na fita domin inganta yin aiki mai kyau ba tare da an samu wata matsala ba.